Vantu vozwe zvitenda zvakawanda takagara kudai asi veshe vanenge vorumba veiende kuzvibhehlera korapiwa vagumeyo vona nevakazvifundira vanenge veiziya ngezvezvitenda izvi vovaradzika nepamubhedha veivarapa .

Vantu vanongogara veironzera nguwa ngenguwa vanodaroko vangava vachumairi mumachechimwo vapedza kuchamaira vhangeri vanorinza nezvezvitenda nemarapirwo azvona mitombo yakona inodiwa kuti vantu vapone vadetsereka.

Zvitenda zvakasiyana siyana zvoendwa nazvo kuzvibhedhlera ngaanamai nevana vavo. Voguma vopuwa nemitombo inodonhedzerwe mukati mevana kuitire kuti vakure mwiri dzavo dzakagwinya dzisina zvitenda zvinovabata nekuvaruma zvakawanda.

Vanodaroko vantu veita mishando yavo zviya kungaa kuzvibhedhleya kana peshe vorodhloka nengubo dzakhona dzakasisira dzekuti mwiri yavoyo isabatwa ngezvirwere ne zvitenda zvakasiyana - siyana vondoita zvemishando basi asi zvisingagumi kwevari

Zvitenda zvakasiyana-siyana zvorapwa zveibaiwa nemajekiseni ngevakazvifunda, vakapfeka nezvekufuke mumuromo mwavo kuti vasabatire zvitenda zvevantu. Vanakadzi vobaiwa munyama dzavo kuitire kuti vapore ngekukasira.

Ntenda dzakawanda mazuvaano dzinofane kuti vantu adxoke ngubo dzakhona kuitire kuti asadzibatira aone kudzirapa dzisingazogumi mumakanda avo ngekuti dzimweni dzakhona dzinonamira kubeni vona vanenge veida kuponesa vantu.

Dzimweni ntenda dzinobata antu takagara kudai dzinenge dzeide kurumba kuenda nadzo kuzvibhedhleya nekuti ndiko kune amtu ekuti akanyadziona anoziya nemitombo yakona inosisirwe kuti antu apuwe nemarapwire akona ngenguwa.

Zvitenda zvorapwa ngevakazvifundira vanozviziya kuvana vadoko veirapiwa kuitire kuti vapone. Veipuwa nezvekuti vakone kurinzere vantu. Nyika yeshe izviziye kuti vanhu vanorapwa zvitenda izvi.

Tinovabonga zvedu ngekuti vona avarembi kuramba veindoronzera antu ngendaa yeutano antu eunganidzwa vorochidaro veierengudza kuti tinosise kuti tidini anamai aisa zveshe neanakadzi majaha nemhandara vantu veindo ronzerana.

Tinobonga hedu mazuwa ano anamai voziya kuti dai mwana akanyapandiwei vanorumba veienda naye kuzvibhedhlera voguma nevanenge veizviziya vakhona vorootorapa veinase kubvunza nekuyayeya kuti chiinyi chingadaro cheinesa kuti mwana ......

Akuna neuchasara mazuwano. Majaha nemhandara veshe vorumba veiende kuzvikora, veiende kofundiswa ngezveutano kuti vonyapetuka kanyi kwedu uno, vazenge veikona nekuzoronzera vantu vona voropfeka nengubo dzakona dzinenge dzakati hwee.

Tinovabonga veutano ngekuti avarembi kuramba veihamba mukati mwentaraunda ngentaraunda veireketa ngezveutano zvinodetsere vantu vorohambe vakapfeka nengubo dzakhona dzinokhombe kuti mwavaona muvaziye muvayaiye nezvavanenge vei.

Vanhu vanokurudzirwa kuti varambe veishambe maoko nguwa dzeshe ngenguwa yavanenge vabve mukati mwezvimbuzi kana kuti pevanenge vapedza kutamba vangadai vari vana vadoko vanosisirwa kushambe maoko ngemvura inoerera.

Vanofundise vantu ngezvehutano ,vorambe veyifundisa vantu nguvadzeshe, vantu veyiwuya kumudibano veyiswika veyiyayiya vakagagara mukati mezvihlayo veyifundiswa kudayi mayererano nekupona kwakanaka.

Vanoronza nezvehutano voramba veironzera vantu kuti vantu vagare veiziva kuti Hutano hwakakosherei nguwa dzeshe varimo mukatimwo mukati memaofisi mawo vana rume vanoramba veidaroko veironzera vantu vantu veizviziva kweshe kwavari.

Munyika dzeshe dzakapoteredza moiswa ngezveutano zvibandera zvekuti vantu vagare vechierenga, uye kukurudzirwa kuti vagare vane utano hakanaka nemazuva avanenge veida kuzohambirwa. Zveshe zvonyorwa apapo kuti vantu vagare veiziya.

Anditi vanhu vaitya kuenda ku zvi bhedhlera nguva nge nguva kudhaya kuri kutya kubaiwa ziku naiti roo mukati me nyama kubeni wona unenge ashingirira kuendeyo koribaiwa neku pora kwakona kunokasira ngekuti rinenge rabekwe mutombo.

Kuchengetedze utano kwakanaka, vana vakawanda vanofundiswa ngezve kushambe maoko, ngemvura inoerera .Izvi zvinoita kuti nguwa yavanoshamba , zvirwere zvemumaoko azvipetukirizve mumaoko avo votoramba vakagwinya.

Vana vadoko vodakarira kurambe veishambe nyara dzao pamvura inoerera ngekuti yona mvura inoerera inoita kuti makonye eshe abve vapedza kushamba vokuza mvura utano hwavo huchiramba hwakanaka.

Handiti zvinoramba zveironnzwa kuyi antu mugare padhuze nezvibhehlera. Kuitire kuti ngenguvayo yemunozwe kuti nyama dzenyu dzinopanda murumbe muende. Mooguma nemichini yakona inenge irimwo inozovheneka nezvitenda zvenyuzvo, kuti munyatse kurapwa zvomene.

Vanohamba veironzere vantu ngezveutano voramba veizviita peshe peshe vakapfeka nengubho dzakhona vakaisa nemazina avo muhuro kuti vantu vaerenge vaziye kuti ndianani vanenge vangena mukati mwenharaunda yavo.

Zvona vanoramba veizvironza kuti kudai mwakanyagara zviya garai mudhuze mwamunoziye kuti munezvibhehleya ngekuti nemwiri nguwa imweni ingapanda murumbe mweienda hino anhu oenda anamai neana akona oguma eidetserwa antu eiponazvayo.

Vanhu veshe vana Mai vana baba vana vadoko voramba veironzerwa nezvekushandisa mvura inoerera nekuphuze mvura yakachena nguwa dzeshe mukati mwenharaunda kuitira kuti vantu vasabatwa ngemako.

Fundise vantu ngeutano kana ngendxondo voramba veihamba nemukati memwizi dzevantu veidaroko kugara pashi , veironzerana kuti voite mararamirei kuti vasabatwa ngezvitenda izvi vakapfeka nezvekufukidze miro dzavo kuti dzisabate zvitenda.

Zvikora zvizhinji zvefundise vantu kudai nevanorwara ndxondo nevanofundisa vakona vanengevakatodxoka nezvipfeko zvakanaka. Nemunofundisirwa mwakona munenge makati mhoryo zvekuti muntu veshe unobvamwo apona.

Ponazvo vantu vezvehutano avarembi kuhamba veironzera vantu ngezvehutano kudai kunawo avo vanorwara ngonxo dzawodzo vantu vanongohamba veironzerwa nezvekushandisa vachirambidzwa kuti vasaita zvimweni zvingakonzera izvozvo uye kuti vazviite varumbe vaende kuchibhedhlera.

Vana vakawanda vofundiswa mukati mwezvikora kudai ngekurwara kwendxondo vodakara zvevanenge vafundiswa vakapfekedzwa nehembe dzakafanana kuti vaoneke kuti vana vezviikora vari kuronzerwa ngezvekuri vasaite kuti vafunge maningi mukati mwendxondo.

Anditi kudhayakwo antu aindodaroko eitenderera nemapato hino mazuvaano akuchina . Kudai ngewanyarwara ngendxondo unotorwa achiendeswa pakona oguma ogarirwa pashi ngevanozviziya ororeketa naye muntu veimufundisa unozotobvepo apona.

Vantu voramba veifundiswa kudai ngevanorwara ndxondo dzawo nenguwa dzavanoonekwa vantu vasaarasha asi kuti varambe kuva ronzera kuti vanosisira kuti adini nekuvapa mapirizi evanosisira kuti vamwe nguwa yawo.

Veshe vanorwara mazuwaano azvichaningirwi kuti vanozwei vanthu vorambe veidetserwa kudai veinyarwara ndxondo vanthu vanodetserwa zvakanaka vanthu veitwe kuti vapore veifundiswazve kuti mwaona zvadai munosisire kuti mudini nemunthu wakadai .

Kubeni zvona zvingaita hazvo kuti mare ngedzinganetsa. Zvenenge zveindoda kuti nevanenge varwara ndxondo vaya atorwe aiendeswe mundau dzavo kongwarirwemwo ngekufundiswemwo. Asahamba akatwara nezvisikashandi pakatipo.

Tinobonga ngekuti kudai ngevanonya rwara nge ndxondo voramba vei unganidzwa vei ronzerwa ngezvavo ne vasati vanya rwara vei fundiswa kuti kudai manya rwara muno sisire kuti mudini vano rwarawo vei ngwarirwa zvee kuti vasaramba vei rwara.

Vanofundise vantu kudai ngezvekurwara kwendxondo vopfeke zvakanaka, vanakadzi veshe nevanarume vosimire zvakati hwee mukati menyama dzavo kuti ngenguva dzevanohamba veironzere vantu, vantu vavayaiye nekuzvizwa.

Majaya nemhandara, vanamai nanababa weshe vantu vorambe weyiunganidzwa weyifundiwa ngezvekurwara kwen'ongo uye nezvinotarisirwe kuti vantu vasazoita zvingazvosvika kuti kurwara uku kuti kupere.

Vanondoramba veindofundiswa peshe peshe kudai ngekuchengeta ana. Woroona nezvibandera zvinenge zveironze izvozvo, zveinamirwe peshe-peshe ukati hambei panapa neapo vanonamirepo veizvironza kuti vantu vaite mungwaririrei vana nemimba dzavo.

Vantu vakawanda vorumba vachienda kuzvibhedhleya kurapiwa zvindeta zvakasiyana-siyana vagumeyo vanogara vakaita muraini veiemera kuti kana nguva yavo yaguma vapinde veidetserwa umwe naumwe

Zvinochite ekusiyana zvemazvibhedhlera zvakona ngekunaka kwazvo zveihambirana nenharaunda dzakasiyana-siyana. Zvimweni zvinenge zvakabati hwee oro voita nekuvakwa ngezvidhina zvinodhura nepashi pakona panohambiwa poroita nekusemenderwa kuti varwere varapwe zvakanaka.

Kudhayako anthuu aindodaro kudai wanyakuwara aina waziya kuti hino wochidini. Anthu aindogadzirirwa midondoro yawoyo hino mazuwano zvayo nezvinonasirwa zvechingezi zvekuti unohamba wakamanika mugwapamwo nokuhamba kwakona kworeruka.

Vantu voramba veikurudzirwa kuti mundau dzavanogara vaone kuti mune zvibhedhlera here zvekuti nenguwa yavanonga vorwara varumbe vaende voatiramo vanyazi nekuatiramo nemibhedha yakona inosisira kunge iripo.

Nharaunda ngenharaunda zvoite zvibhedhlera zvakasiyana nekukura kwakhona zveizonyorwa nezvibandera zvinenge zvine mazita ezvibhedhlera uye nepekuenda peungada kurapirwa chitenda chako chinenge chakasiyana siyana.

Vanoita ngezveutano vonamira peshe peshe zvibandera kutire kuti vantu vahambe veierenga vazviziye kuti utano ndihwo hunodiwa vanyari vane mimba vanoita ngezvevana zvonamirwa peshe peshe kuti zvierengwe.

Vona vantu kungoti havo kuzoyaiya ndokunovanesa asi vanogara veitoronzerwaa, nemunopindwaamo munee makandonyorwaa kuti nenguva yekunosvikemo unosisa kuti ushambe nyara dzako kuti dzigare dzakachena, muntu ugare une utano hwaka....

Mukati mezvibhedhera moite nevanogone kushandisa michini nevanogone kurapa anakadzi neanarume, veipfeka nenguwo dzakona dzanosisire kuti varape ndidzo varimo, veipfekazve nezvekufukidze mukati memiro dzavo kuti vasabate zvitenda.

Mazuva ano kwanyi kwedu uno tinondobonga ngekuti ndaraunda dzeshe dzanazvo zvibhedhlera. Hakuna nevachatambudzika kudai antu anyapande mwiri. Zvochindoita kusiyana nemunakire vakona zvibhedhlera kuti zvimweni nemunohambive munenge makabati chuchu.

Tinovabonga vantu vakawanda vanohamba veironzera anhu kudai ngezveutano voro chinasira nemavanogara mwakona kuti munge mwakachena nemvura dzekushambe maoko nemekubeka marara zveshe zvinenge zviriko zvakabati hwee.

Vantu kuzvibhedhleya vanoramba veifundiswa kudai ngekupona kwawo veinyaguma nezvitenda zvavo zveitorwa newetidzo dzeiiswa muzvibhotoro zveiendeswa kwazvinoenda kovhenekwa, veionekwa kuti vari kurwara ngenyi uye zvoite murapwirei.

Zvikora zvekuti vanthu vafundire zvingaa neutano mukati zvoramba zveinasirwa zvakanaka zvimweni zvakhona zvoiswa zvepamusoro nepashi kuitire kuti vanthu vakawanda vakwanise kukwana mukati mwazvo vafunde vadetsereke.

Ana kadzi neana rume oramba eironzerwa zvawo ngezvekuti antu afunde akone nekuzoshandisa michini yayo mazuva ano kutokonya kwakona hino kune vanenge vatedzera zvinenge zvakabanaka.

Kubeni vona vanoramba veindozvironza veifundise vantu ngezveutano vorodaroko veiaka nembatso dzakona nezvibhehlera zvakakura nemunenge mweibekwe mitombo yakona mumakabati zveshe nezvinozoshandiswa kupima zvinenge zvirimwo zvoroti hwe.

Vantu voramba veifundiswa ngemishando vona vanenge veikona vogaremwo mukati mwezvibhedhlera munenge mune zviro zvakasiyana siyana zvidumbu zvemitombo , zvibhokisi zvemitombo inoshandiswa mukati.

Vanodaroko kudai wanyagume mukati mwezvibhehlera zviya usati waitwe chimweni chiro vanode kuti vazve ngazi yakoyo irikuite murumbirenyi haizi kukwira maningi ere kana kudzaka kuti vozokurapa vaziye kuti tirikuite rapirei muntu uno.

Vana voramba veyifundiswa ngevanozvikona mayererano ngekurwara kwendxondo nezvinosisire kuti ndxondo dzigare dzakanaka dzisingarwari, voramba veyitorwa veyiwunganidzwa, veyironzerwa vona veyizvisisa veyizotokura vezvizvisisa.

Vonazvo vanoramba veihamba veironzera vantu vorozvinyora peshe peshe kuti tinosisira kuziva nezvehutano hwedu. Tinosisira kuti tifundisane kuti uri ngepaari azviziye kuti zvakakosha kuti muntu agare akagwinya.

Peshe peshe unondoti wei hamba mu ndaraunda dzedu muno munenge mune zvibandera zvinenge zvaka nyorwa ngezve utano kuti antu angwarire azviziye kuti hutano hunode ku ngwarirwa asa ndoita zveshe zveshe hetaka gara ngekuti zvino ashaishira kupona kwawo.

Anditi vantu vanoramba veironzera kuti vodgubana vozwa zvinoda kurongwa neantu vehutano vauya voguma vana vakona vanenge vakabati mboryo vounganidzwa veichizoronzerwa kuti toita magarirei hutano hwedu hurambe.

Vanakadzi vanopande mwiyiri, vanoenda kuzvibhedhlera neguwa yavanozwa kuti mwiyiri aichanaki. Voguma vopuwa mibhedha yokuata nendhlubo dzekupfeka, vechipuwa nemifuko yekuzvivharidzira kuti vasarumwa ngenhunga pakuwata.

Nyangwe nemumakanyi muno mazuwa ano mwadzare zvibhedhlera zvekuti antu weinyade kurapwa worapwa. Kubeni zvakhona zvimweni zvibhedhlera zvinenge zvakazobaakura, nekutihwee vakanasirwa pekuti nepanonyahambiwa panenge pasina mataka pakachena.

Mungari mukati mwezvibhedhlera mwo unoona vayisa veirapa vana, majaha , nemhandara worovahloya kudai ngemwiri dzavo dzo kubeni vona vanenge veizvikona ngekuti vanenge vakazvifundira saka apana chinovanesa kuti vazviite .

Anodaroko anambuya naana sekuru naanamai veiende kuzvibhehlerayo kuti vaende kunorapwa voorochizogara ngepabanze veiemere hama dzavo dzinenge dziri mukati kuti nguva yekuti vazoende koodziona yakwana vapinde vaende koodongore...

Mukati mwezvibhehlera zvakawanda munenge mune nemitombo inenge yakasiyana-siyana kuitire kuti unonyaguma ane chitenda chake akati unode kurapwe ichi, hazvinonoki unenge eindopuwa muntu eitomwa apapo-apapo eipora ngekukasi...

Tinobonga ngekuti kunyari kanyi uno kwadzare zvibhehleya hakuchina nevantu vouchaona vanorumba veiende kwaanambuya vantu veshe vanouya kuzvibhehleya vooguma veinyoresa nezvavanozwazvo veipinda mukatimwo veirapiwa ..........

Mukati mezvibhehleya moita kuti vantu vakawanda vashandemo veirapa vantu vanenge veizvikona nemushando yakona vakazvifundira veierenga nemabhuku anoronza zvirwere zvakasiyana siyana zvingauya nevantu zvinoda kurapwa.

Veutanowo tinongoramba teidaro kuti mabasa awo akakura evari kuita, ngekuti vanogara veindoronzere vantu ndau ngendau, kuti pano ngepetiri, veinyora nezvibandera zvekuti mwanyahambire muganga wawo, mweivatsvaka munoona pakanyorwa. Mwotogumepo mworapiwa.

Anakadzi neanarume neanaadoko veshe voende mukati mwezvibhedhlera korapiva ngezvitendazvavo zvakasiyana-siyana. Vamweni vakona vasikakoni kuhamba vopuva nezvituru zvekuti vahambe vakagarira kuti zvireruke ngenguva yavanohamba.

Ndaraunda ngendaraunda inosisire kunge ine chibhedhlera zvinenge zviri padhuze payo kuitira kuti ngenguva yavanopande mwiri vantu varumbe vachienda ngeanakadzi kana anarume, varumbe vachienda mukati mwezvibhedhleramwo korapiwa.

Mukati mezvipatara mogara vantu wakawanda vana kadzi nevana rume weshe weiemera kuti nguva yawo yekurapwa igume vaende korapwa vakabata nemakadhi awo anoronze zvirwere zvawanazvo weiende kuvanhu vanozvikona.

Zvibhehlera zvakawanda zvogadzirwe zvakanaka nemapato akona anohambe kuendeyo onasirwe zvekuti movha dzino hambe zvakanaka vanyari vandu vonyarwa nezvibandera zvinokombidze kuti kwemunoende yoh ndokunechibhehlera

Mukati mwenharaunda munondaroko inonga inazvo zvigwehleya zvayo zvekuti antu anyaguma arorapwa ,apana anobvepo asina kurapwa chitenda chake amweni akona waro ozvigadzira zvigwehleyazvo zvekuti nemekupake motikari unenge.

..daroko vantu kudai vanyarwara zviya unoona voodaroko mai nehwana hwavo vorumba kuenda kuzvibhedhlera. Vooguma vona vakazvifunda vakona voorozobeka nezvekuyaeya hana dzavodzo munzee veida kutsvaka kuti zvitenda zvakona zviri pari.

Nharaunda dzeshe dzoone kuzvibhehlera zvakasiyana -siyana nemichini yakhona inoshandiswemo vanhu voende kurapwa mukati mwezvibhehlera nemibhedhu yekuti nguva yanoguma veirapiwa vanovatiswa kuti vaone kuhloyiwa mukati.

Tinobonga zvedu vehurumende yeduyo vanodarokwo nemukati mwezvibhendleyamwo veibeka nemazvihlayo. Zvekuti kune awawo akadarokwo akaremara zviya vasingakoni kuhamba ogara apapo votohamba veizvichovha. Nekuhamba kwakhona kwotovarerukirawo neupenyu hwoanakira.

Vanakadzi nevanarume veshe, vorambe veishanda mishando yokurape vantu nokubetsera vantu nguva dzeshe, vakapfeka nengubo dzakhona dzekuchena nemazina avo akanyorwa, kuti vantu vavazive kuti ndivanani vanohamba muntaraunda.

Vanodarokwo vanenge vakazvifundira muzvibhedhleramwo kudayi munhu wanyaguma ane nemurenje wake wakaguka woro wonasira veibatanidza veitatamudza nemakodowo veinasira kuzama kuti munhuwo abudemwo murenjewo wanaka.

Mukati mwezvibhedhleya mworapwe nhenda dzakasiyana-siyana dzakawanda. Nemichini inenge ichibatsire kurapa inenge irimozve anakadzi neanarume ndivo vanenge veirumba-rumba, kubetsere vantu veshe vanorwara kuti vakasike kupora.

Akuna mazuwano unoti anyarwara ogare mumamizi antu eshe orumba eienda kuzvibhedhlera kubeni voguma kuzvibhedhlerayo vodetserwa nevantu vanenge varimwo vanenge veirikona basa rakona nekurapwa kwakona kwokasira.

Unongodaroko ukaguma pachibhehlera apapa appointment woona majaha nemhandara veshe vanenge vakasimira nguwo dzakafanana veidaroko kuronzerwa ngezveutano, veifundiswa kuti vagare vazviziya kuti zvakanakirei navo vakhona vagare vakamuka.

Vantu vakawanda, vanarume nevanakadzi vorumba kuende kuzvibhedhlera korapiwe madziso anenge anetsanga mukati mwawoyo, yoguma yoparwa ngekuti tsangayo inenge yeirwadza kuti vantu vapore, vave neutano hwakanaka.

Vantu vanorwara vowata nepadera pematebhura ngenguwa yavenenge veizwe mwiri yavo kupanda vari mukati mwezvibhedhleya vantu vezvibhedhelya veizonasirire kuuye kovarapa vona vanenge veipandiwa vakaata asi ngenguwa yamunorapiwa zvopora.

Muzvibhendlera vanoziye mushando yavo voita basa rekurapa vantu zvakasiyana siyana. Vakagloka nengubo dzakhona kuitira kuti vasabate zvitenda zvinenge zvine vantu kuti zvisaguma pavari varape vantu. Vapore, vapetuke kumakanyi.

Vantu voronzerwa ngezvezvikafu zvevanosisire kurya zvakanaka zvinoake mwiri uye zvikafu zvevasingasisi kurya zvinoita kuti mwiri yavo irambe yeipanda zvingatapira maningi mukati menyama dzavo zvakadai ngemasuwiti ngemakheke asi zvakanaka veironzerwazve.

Mukati mezvibhedhlera munoite michini inovheneke vantu ngenguva yevanopinda veide kuvhenekwe mukati mwenyama dzavo, vamweni vakhona vanovhenekwe mukati mwendani, vamweni veivhenekwe mukati mwemukanwa, kweshe kuri kuitire kuti vantu vapo...

Munoti mwanyaenda kuzvibhedhlera mwoogumeyo munoona-ona vanoshandeyo, veidaroko veimuhloya ngemichini yavoyo, veitora nengazi dzenyudzo veiendesa kwedzinoende kooringirwa, kuti mwoopetuka murapwe muchiziya kuti munozwenyi zvemene.

Unodaroko vapinda nemukati mwezvibhedhleramwo zvimweni zvakona zvinenge zveida kuvhenekwa, oro votora nemichiniyo vekuvheneka nyama yakoyo yeshe. Kuningire kuti chiini chemene chinopanda, uye choita rapirwei oro vokudhlokesa nehembe dzakona.

Mukati mwezvibhidhlera mune zvibhotoro zvinotorwa zvoiswe ngazi dzaantu dzeiende kohloyiwa kuti zvingaa zvitenda zviri zveanozwa zvingade kuite murapirwei kuitira kuti madhokodheya orapa ange eiziya kuti ari kurapei.

Mukatu mezvi bhedhlera mo oneke michini yaka siyana siyana ino shanda kudai ngekuti ngazi dze vantu dzatorwa dzeida kuningirwa dzinozo ningirwa dzei erengwa nemi nemukuvo dzinenge dzaiswa kuti nenguva dza dzino buda dzinenge dzato rapwa kare.

Zvimweni zvibhedhlera zvinenge zvinazvo nemichini yakona munobekwe marara akona ekuti vantu kudai mwanyarapiwa zveshe zvinenge zvisingasisi kuti zvibude pabanze zvobekwe nemumabhinimo munenge makabaanaka zvekuti antu azvinesi.

Muzvibhedhlera vanoti veida kuona kuti chitenda chako chaurikuzwa ngechei vanobaya chikunwe chako kuti vaite ngazi voiendese kuzvibhedhlera zvemukati kuti iende koningirwa kuti chingaa chinyi chirikurwadza.

Zvimweni zvibhedhlera zvinenge zvakakura zviya zvinenge zvine nemichini yakakura inohloya zvitenda zvakasiyana siyana zvokuti mwanyagumepo zviya munoatiswa ngepamubhedhu mworo mwovhenekwa zveibuda ngepamuchiniyo vantu weiona kaindi yezvitenda zvakhona.

Zvimweni zvi bhehleya unoti uka ngenemwo zviya unotoona ne zviro zvakona zvinenge zvirimo kuti zvinenge zvakabaiti hweee ne zvi hlayo zvakona ne michina yakona inenge yei ningira kudai nge ngazi dze antu dzinenge dzei torwa kuti zinenge zvakabaiti hweee.

Vantu vakawanda vode kushanda mukati mwezvibhedhleya, veishande mukati munoningirwa nengazi dzeantu munoningirwe nezvitenda zvakasiyana siyana zvinoonekwe mukati mwengazi veizvoziendese kune vanorapa kuti varape zvakanaka.

Zvimweni zvibhedhlera zvinenge zvakabazara ngezvinoshandiswa mukati mazvo zvinenge zvakabanaka akuna nemichini inenge isimo ngekuti kudai pandemwiri kudai ngengazi dzako dzikatorwa kana weida kuvhenekwa michini yeshe inenge irimo.

Kune vanenge vakakona havo kuende kuzvikora vanoenda vozotovaona nenguva imweni. Votozoona nemishando yakona angaa majaha nemhandara veidaroko veikombidzana nezvinenge zvakanyorwa. Kuitira kuti vanase kuzozviziya nekuzvirapa.

Antu vanoti vapinda mukati muchibhehlera vanotorwa ngazi dzavo dzobekwa masvino bekwa zvechiende kunoongororwa ngemuchini muchini ndiwo unozoreketa kuti zvari kuzwa zvingava zviinyi uye zvingada kuita murapirweyi.

Kubeni kudhayako antu asaizviziyapi kuti kuchibhedhleya kuno kunoendiwa ngevanemimba veshe nevamweniwo vanorwara nevana .Hino mazuwa ano tinobonga ngekuti antu oyenda ooguma neane mimbadzo odetserwa eibare zvakanakai.

Zvimweni zvibhedhlera zvinenge zvakabakura zvekuti kudai muntu anyarwara vakarwara vakawanda vakagumemwo, voguma vanopuwe nemubhedhadzo vororadzikwemo vorowata veihamba veirwapwa nenda dzavodzo veipuwa mushonga kuguma vapona.

Kudhayako vantu vaidaroko veibarwa veikura veiende koti vaite mimba zviya voenda kwana mbuya hino mazuwano akuchina vantu vofundiswa, veifundiswa ngezvekuende kobarire mukati mwezvibhedhlera nezvazvakanakira nevanofundisa vakona vanenge variyo.

Anditi vanobekasuu nemovha dzakhona munyari muzvibhedhleramwo kuitire kuti dai panyari neuyo unenge aita ungati wepazvibhedhlerawo wazvikorera vomubeka umwomwo vorumbiswa kuenda kuzvibhedhlera zvikuru zvinenge zvine nemichini yakhona inokona koohloya zvirwere zvakezvo.

Munyari mukati mwe zvibhehlerazvo mobekwe muchini yakasiyana siyana yekuite kuti antu aguma arapike ,yeivhenekwa nezitendazvavizvo iyabatsire nekurapa zvitendazvo nekukasira kuitire kuti vantu abude veshe vakapona.

Muzvibhadhlera mwooneka nemafoni ekuchaya ngenguwa iyo inenge yapande munhu mwiiri kana kuti nguwa yaanenge eirapiwa pamweni pakhona panode kuti pachaiwe nefoni kune vasharuka kuti vakasire kurumba vanhu vadetsereke apone.

Vaidaroko veizvironza kuti muzvibhehleramwo munodiwa neimweni michini yekuti inenge yeizobeka nengazi dzeanhu yooro yofuridzwa irimwo mukatimwo ngazidzo dzeinasirwa, dzeiongororwa, dzeiningirwe kuti chingaa chinyini chinoite kuti zvitenda zviite.

Uno ndodaroko wapinda muzvibhehlera zvimweni zvakona ukazviningira worooti hino zvinoshandei izvizvi kubeni vakazvifunda vanenge veizviziya ngemabizo azvo ngezvekuti dai muntu wanyapinda kufema kwakona kweikunesa zviku detserewo

Munyari mwona muzvibhedhlera mwo mune zvimweni zvakhona michini yekuti inenge yeide kuti wozotoiziya nemabizo ayo kuti ugone weizoishandise imweni ngeinenge yeidarokwo yeinongere mapirizi yeiashidza antu kuti antu akone kumwa ngenguwa .

Anodaroko veizvironza kuti itai kuti ana aende kuchikora ngekuti azogumeyo anozoofunda zvakawanda kuti kudai einyazopinda muzvibhedhlera, michini imweni irimwo vanozokona nekuibaya nekuziya kuti inoshandei mukatimwe ndaramo.

Muzvibhedhlera mwoite michini yakasiyana siyana inoshandiswa kutora nengazi dzeanthu yeishandiswazve kuite kuti vanthu vafeme zvakanaka ngenguwa yavanenge veirwara zveshe izvi kuri kuitira kuti vatenda vapore vasabuda vaka....

Mukati mwezvibhedhlera munoiswa nezviovha-ovha zvekuti vantu kana kudai veirwara kana zvonyanyisa veide kudai veidaidzira madhogodheya. Zvichaive kuti dhogodheya akasire kusvika kuitire kuti vantu vasafa.

Zvibhedhlera zvine michini yakawanda inoshande zvakasiyana siyana mukatimwo zvimweni zvakhona zvinoshande kuhloya anthu mukati mwenyama dzawo zvimweni zveishandawo kuningire kuti chingaa chirwere chiri chine munthu chinode kurapwa.

Iti sezveironzwa zvinonga kunyepa kuti zvimweni zvakhona munozvitambudza kubeni zvinenge Zveindode nhlubo dzinosisire kuti dzidhlokiwe kuitire kuti Zvimweni zvakhona mwazonyarwara zviyamukazvidhloka zvinopisha nemafuta anenga ari mundani antu mwokasire kupora.

Zvinoshandiswe muzvibhedhlera zvosiyana siyana ngemaxina azvi zveisiyanazve ngemishando yazvo zvimweni zvakhona zvoshandiswe kutore vantu kuonekwe kuti miri yawo iri kuite mapishirei vasati varapwa kuti vaoneke kurapwa kwakhona.

Unoti kudai vanyasvika nepazvibhedhlera zviya munenge mune zviro zvakasiyana-siyana, zvinodaroko kushandisa madhogodheya. Kubeni chona chevanenge veichitsvaga ndechekuti antu arapwe zvitenda zvavo veshe vapore ngekukasika vagwinye.

Mukati mwezvibhehlera mune midziyo yakasiyanasiyana inoshandiswemwo, imweni yakona inoite kuisirwe marara kuti nenguwa yamunopedza kushambe maoko mokandiremwo marara kuti chibhehleya chigare chakachena.

Kuzvibhehlera kune midziyo yakawanda inoshandiswayo imweni yakona inobatsira neavo vanenge vaguka mirenje vasingachakoni kuhamba vari vega vopuwa kuti vahambe vachiita kuti vadetsereke

Midziyo inoshandiswa mukati mwezvipatara yosiyana siyana ngemakaindi ayo, imweni yoisirwa mitombo kuti nguva inenge yeide kurape muntu yoisirwe mitombo yeichovhwa yeiende kuvatenda nemitombo kuti vamwe.

Handitiso zvinonasirwa zvibhedhlera ngezvibhedhera nemibhedha inenge ihamba kuitire kuti kunyange muntu eirwara ari paari mibhedha yakona iyoyo inosundwa muntu oguma otorwa obiswepo yonasirwa kuti anatsokuvata zvakanaka arapike.

Midziyo inoshandiswe muzvibhedlera yosiyana siyana ,nemunasirirwe wayo, nemuitire wayo zvichidaropo nemishando yayo kuti inenge ichizoiteyi ,imweni yakona ngeinovheneke vantu, imweni ngeinenenge ichironzerwa mukuwo unenge uchiitikeyi.

Muzvibhehlera mune zvakawanda zvinoshandiswemwo zvimweni ngezvekuvhare miro dzevantu kuitire kuti nenguwa dzavanenge veishandemo vasazwe zvitenda zvevamweni vanorvhare miro dzavo ngemicheka inoonekwa muzvibhehlera kuti vona varambe vakapona.

Ngedzimweni ndau dzinenge dzibari nezvihlayo zvekuti kudayi wanhapinde muzvibhedhleramwo ukaguma ukaragarepo unotozwa kuti nechitwnda chakona chinodzakira ngekuti zvinenga zvakabaita nekupfawirira zveidarokwo kuri kuti muntu apone.

Muzvibhedhlera muno mune michini yakasiyana siyana inochizoda kuziya nemazina ayo kubudikidza ngekuti unenge wakaenda kuchikora ere nekuzogona kuinasira aisi yekungoti waiona woda kungoibata Bata ngekuti imweni yakona inenge yeishupa nekuzoziya.

Muzvibhehlera munowanika nemichini inobaiwa baiwa yeiringirwa kuti zvitenda zvingadai zvauya nemunhu chinoite murapirwenyi. Ndikabaiwa apapo chitenda chobuda nemitombo yakona yobuda nemunhu unenge eirapwa anenge akatoringira eichizvionera.

Zvinoite kusiyana zvibhedhlera, zvimweni zvakona zvinenge zvisina michini yakakura, zvimweni zvinenge zvinayo inozoite kuti nenguva yaunenge wapindemo urapwe zvakanaka ngekuti inozovheneka zvitenda zvinenge zviri mukati yowone kurapiwa kwayo.

Muzvibhedhleramwo mune nemichini ingenge yakasiyana-siyana. Imweni yakona inodaroko dai vanyakuvara nezvikunwe nenyara dzakodzo. Yoguma ikafasenwepo inotozoona mutu aa pasina nenguva chikunwecho chatopona.

Zvibhedhlera zvine mishini yakasiyana siyana imweni yakona inoite kuti vantu vawatepo veiningirwa kuti chingaa chiini chinorwadza mukati mwenyama dzawo imweni yeitawo zvakasiyana siyana zvichihambirana nekuti munhu unozwei chinode kurapwa.

Muzvibhedleramwo munooneka zvakasiyana siyana zvimweni zvakona zvibhodhleya zvinenge zviri zvekuisa ngazi dzeanthu dzinenge dzatorwa dzeide koningirwa kuti adzina ere zvadzinadzo zvinoita kuti munthu apande mwiri wake.

Muzvibhedhlera mune mishini yakasiyana siyana inoita kuti vantu vabetsereke ngenguva yavanotorwa ngazi dzavo ichibekwa mukati mwoo dzeiongororwa kuitire kuti pedzinobuda dzionekwe zvitenda zviri mukati mevanhu, vanhu vaone kubetsereka ngekukasira.

Dai wanyabara mwana wako zviya unenge une ndenda yemakumbo azvichanesi ngekuti nezvihlayo zvakona zvekuti agare zvinenepekuitira zvinenge zvaayo zvekuti antu oramba eihamba agarepo zveiite nyore nemukuhamba.

Mishini yemuzvibhedhlera yakawanda ngemabizo ayo anenge akasiyana siyana nemishando yayo inenge yakasiyana zvee imweni yakona ngeye kuhloye vantu mukati mwenyama dzawo kuti vaoneke kuti chiini chiri kuitika mukati mwendani vasati varapwa.

Unoti wanyapindemwo mukatimwo mwezvibhehlera mwiri weipanda vakakuningira vakaona kuti unode kututsirweinga mvura kana mutombo mukati mwakomwo, vanokubairira nezviro zvavo zvavanoshandisa muntu wotopora ngekukasika.

Kudhayakwo zvainesa wabare mwana wakaremara zviya kuti womudini. Hino tinobonga mazuwa ano ngekuti kudayi wanyazosvika nekuzvibhedhlera zvaayo zvihlayo zvakhona zvinogadzikwa vona vanorwara vochovhiwa kuti vasatambudzika mukuhamba.

Muzvibhedhlera mune michini yakasiyana-siyana inoite kuti irape zvitenda zvakasiyana-siyana. Imweni yakona inobetsere vantu mukati mwekupona. Imweni ngeinotore ngazi, imweni yeibaire vantu kweshe kuri kuti vantu vapone.

Michini yemuzvibhedhlera yosiyana-siyana. Imweni ngeyekuningira kuti muntu unenge eizwei mukati mwenzee dzake. Imweni inoitawo zvakasiyana-siyana. Kweshe kuti kuitire kuti vantu vapone ngekukasika kana vachinge vapinda muchibhe...

Michini yakasiyana siyana inenge irimwo mukati vemuzvibhedhlera ichienderane nezvinoda kushandiswa nguva yakona maererano nechitenda chinenge chine muntu zveshe kurikuti vantu vadetsereke ngekukasira vapone.

Zvibhedhlera zvinochisiyana ngekukura kwazvo nemishando yakona. Imweni michini inenge irimwo inenge yakachizosiyana zvechienderanawo nekukura kwechibhehlera nezvainoda kuzooshanda. Kubeni zveshe zviri zvokuti zvekudetsera antu kuti apo...

Zvinoronza kuti zvimweni zvakona ndinoda kuti muzozviziya nemabizo azvo nemushando wazvo kubeni ndokuti antu mwaende kuzvikore mwogume mochironzerwa nemashandisirwo akona. Ngekuti ndau ngendau imemichini yayo inoshandiswemwo.

Muzvibhendleya mwoswa michini yakawanda yakasiyana siyana yekuitira kuti kudai wanyaguma une chitenda chako chakadini. Unotsvagirwa wako muchini unokona kuchihloya. Woroohloiwa wapedzapo wochizorapwa zvinoenderana nechitenda chakocho.

Munyari mukati mwezvibhedhlera mwo munemichini yakona yekuti wapinde ukataura nechitenda chako imweni yakona inode kuvhenakwa hino muchini yo irimwo vanochizoitora mukuvheneka veida kunongira kuti panorwadza ngepari.

Dai kuri kuti muntu weshe unorumba eiende kuzvikora zviya apana waizobvunza nemazina eimweni muchini inoshandiswe muzvibhodhlera muzvibhedhlera asi hino tinobonga ngekuti vantu vozviita vorumba veienda saka vantu voiziya nemazina aa.

Kundoita hako kuti mare dzakona ngedzingatamika zviya kubeni dzona dziripo zvinenge zvakanaka kuti antu atenge mitombo ino yemauzuva ano arape ndiyo angaa ana awo kana antu akuru. Inobaanase kurapa ngekuti inenge yakanasirwa ngevanoiziya.

Waizviziya ndiyani kuti mitombo yemauzuwano yogadzira ngezvinonhuwira zvekuti kudai antu mwanyapedza kugeza zviya kana kuti mweigara mukandofafadze munotozwa meitonhuwirira peya mwotogara muri atano nguwa dzeshe.

Kubeni ngezvimweni zvitendazvakona zvingadai ngekukotsorazvo ,mungatoneseka nguwaimweni kuti hinotozvidini .kubeni zvikangazvazoona mitombo yakona yakanasirwa zviya muntu akatomwa nekupora kwakona akunonoki.

Imtombo yemazuwa ano yobekwa nemukati mwezvibhokisi yonyorwa nemazita akhona einoshanda yeinyorwazve nekuwanda kwainenge yakaita uye nemamwire einosisire kuti aitwe kuneuyo unenge waitenga ngemuzera upi hawo.

Mitombo yakasiyana -siyana yemuzvibhokisi yemuzvibhodhleya yemuzvidumbu yeshe yoonekwa mukati mezvibhedhlera nemukati mezvitoro mainotengeswa kuri kuitira kuti vantu vatenge nezvitenda zvavo zvakasiyana vapore .

Dai mwiri yedu inoyi inyaite mupandirei paane mapilizi mazuwaano anoite kuti ukamwa peshe panopandapo panotsunapo panokasike kupora chinongodiwa basi ndiyo mare yako yekuti wazwa zvadaro worumbe kuende kuzvitoroyo kootenga.

Vanodaroko vantu vapedza kuigadzira nemitombo yakona yeibekwa muzvibhohleya yeinyorwa nemazina ayo yoorotengeswa vantu vanenge veiida veirumba veiende kuotenga vantu veipa neana avo neantu akuru vantu veirapika veipo....

Imweni mitombo inogara muzvibhokisi imweni inogara muzvibhodhleya yeshe iri mitombo inorape zvitenda zvakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevanthu chinodiwa ngechekuti vanthu vaimwe ngekukasira kuti vapone.

Mitombo yemazuwa ano inobekwe muzvibhokisi yekudzora kudai muntu wanyaite maronda anowawa kana mapundu imweni yakhona yobekwa nemuzvibhodhleya yekuitire kuti wanyanike mukumbo ukatora ukadzorepo unopora.

Mazuva anodaroko neana eduvo kuti hatichadi mitombo yakudhaya takuda yezvinoizvi. Tikati hazvina ndaa chinenge cheingodiva ngechekuti kana maitenga maimwando munokasike kupora kubeni yoro yozvoporesavo zvotonaka.

Anditisu chona chinenge cheidiwa ngechekuti kudai munthu anyashandisa mitombo yemazuwaanaya kuzora kudai ngepaganda unyari nezvironda zvikanga zvatopora zviya ngekukasika zvinenge zvatonaka munthu unenge atogwinya.

Hazvichanesi havo kudai ngekuti munhu wanyarwara uriyo kumba kwakoyo, chinenge cheyidiwa ngechekuti urumbe uyende kuchibhedhleya, wagumeyo unopiwa nemitombo inoendererana nezvawazwa kudayi, weinyade kuthutsirwe ngazi, inenge iriyo nemitombo yakhona inothutsirayo.

Mapirisi mukati mezvibhedleya odetsera vanhu vakawanda kurapa anenge akanyorwa nemazina awo eyinyorwa zve ngechipimo chekuti vanhu voite mamwire eyi zvienderana nemazera avo, eyinyorwa zve nekuwanda kwawoaanenge akaita mukati.

Vana vedu vano vaizvironza veiti iii atichadi hedu mitombo yenyu ino yemashakani takuda yechiyungu, tikati chiitai mare dzakona unenge anyapande mwiri zviya antu oropuwa oguma otore mitombo ino eitsenga, antu eimwa antu eipora.

Unodseokwo kudai wanyarumbe kuende kuzvibhedhlera ku yoro woguma mitombo yakhona iri pari wozoiona yobuda muzvidumbu nemuzvibhokisi kubeni ukayosoitengeponukaiishandisa nekupona kwakhona aunonoki nhekuti inenge yakaba naka.

Vana vedu vano avachaidi mitombo yatakakura teimwa, voda yemazuva ano inenge irimubhokisi. Inenge yakanyorwa neumwirwe wakhona nenguwa yainosirira kuti imwiwe, ipere nekuwanda kwayo vorozoimwa veipora zvichitonaka.

Vana vedu mazuano avachadi mitombo yemumashango vede mitombo yechiyungu unotoidaroko kuti tinozvibonga ngekuti yona yayo mitombo yechiyunguyo vanochidaroko vanyapande mwiri zviya antu mworumbe kuende kuzvitoro kweinotengeswa mwoguma mwotenga vouya vomwa vopora.

Vona vakazounza mapirizi vano vakatokona piyani nekuti akuchina neuchada kumwa mitombo kudai nekuti mapirizi awo weinyazwa mundani antu anotenga anganyazwa musoro nemakumbo nemishana Mare Yako basi muntu ototenga opona.

Vanodarikwo vantu veizvironza kuti musaneseke ngekuende mushango ngekuti mazuwa ano muzvibhedhlera nemuzvitoro mwadzare mitombo yekuti matenda eshe anorapiwa chinenge cheindodiwa imare yekutenga mwatenga mwotomwa antu.

Imweni mitombo yemazuva ano inoiswa muzvibhotoro imweni yeiiswe muzvikadhibhokisi kwese kuri kuitire kuti vanhu vabetsereke mukati mwekurapwa kuitire kuti vantu vasafa, vantu vapone zvakanaka.

Mitombo yemazuva ano yonaisirwa yeibekwa nemwukati mwezvibhokisi, yeinyorwa nemazina akona, yeinyorwa nekuwanda kweinenge yakaita mwukati, yeinyorwazve nemamwire einosisire kuti aitwe ngemazera anofanirazve kuti aimwe.

Mitombo mazuvano haisisiri yemashango pipi yega yogadzirwa yoiswa nemumabhokisi nemuzvibhodhlera zvekuti vantu vakarwara vamwe vanozinaka ngekuti inenge inezvipimo zvinosisire kunwa zvakona.

Mapirizi emazuwano onasirwe zvakasiyana siyana, amweni obekwa mukati mwezvibhokisi, eshe einyorwa nemazina awo, einyorwazve nemamwire aanosisire kuti aitwe, einyorwazve nemuzera unosisire kuti amwe kuti vantu vapore.

Ndiani uchanetseka ndizvo mitombo yaa peshe peshe yoo bekwa muzvi bhodhlera inenge yakadhibaniswa neyatiziiya karetu . Muntu urowoti kudai anyazwe kuti ndashoterwa ngemvura mumwiri mwangu muno kanashuga oende kotenga zvinotutsirazvo muntu weipona.

Mapirizi oonekwa mukati mezvibhokisi amweni anenge Ari pabanze eshe eitira kuti vantu varapwe ngenguwa yavanomada vamweni nenguwa veikwira ngazi maningi vopuwa mapirizi anoenderana nekukwira.

Mitombo yemazuwaano yonasirwa yeibekwa nemukati mwezvibhokisi, yeinyorwa nemabizo ayo ,yeinyorwazve nekuwanda kwayo, yeinyorwazve mukatimwo kuti inosise kuite mamwirwei, uyezve kuti mamphirizi anenge arimwo anenge akaite muwandirei.

Mutombo yemazuwa ano yooneka muzvibhokisi imweni muzvibhodhleya imweni muzvimbu kweshe kuri kuitire kuti vantu varapiwe vapore ngekukasira ngenguwa yavangade kurapwa ngezvitenda zvakasiyana siyana zvavanozwa.

Imweni mitombo inobekwa nemuzvibhokisi yeinyorwa nemazina akona yeinyorwa nekuwanda kwakaita mapirizi ari mukati uye anosisire kumwiwa nekukura kwawo kuitire kuti nguva inotenga munhu aerenge adetsereke.

Mitombo ye mazuva ano voitora vei nasira veyi dhibanisa ne imweni veyi ise mukati mwe zvigaba mwori wozoti mukatorepo mweidzora ne makanda anenge akazara mapundu aya otopera ngekuti munenge mwadzora mitombo yemene.

Kudayi weinyazwe mwiiri wako weipanda wakagara kumuzi zviya unosisire kuti urumbe uende kuchibhedhlera woguma woaronzera ngekuti ndivo vane nemitombo yakona mazuvaano yekuti kudayi inyari ngazi inenge yapera vanokututsira wopora.

Vona vana vedu vemazuva ano ndiani uchaida mitombo yemushango akuchina asi tinochito bonga kuti ukanyaa enda muzvibhedhlera mwo unoguma irimwo inenge iri muchibhodhleya yakachinyorwa nemazina akona nemapiro akona vanenge vapuwa veitozopona.

Tinobonga zvedu vantu vakafunda kuti mazuva ano vokona kunasire mapirizi ekuitire kuti muwiri wanya panda muntu unenge weindotora weimwa, chinenge cheidiwa kuite mare yako yekundorumbe kuzvitoro iyoo kuno matenga unenge atoamwa nekupora kwakona kukasira.

Mitombo yakawanda yobekwe mukati mezvibhokisi yeinyorwa nemazina ayo yeiiswa nekuwanda kwainenge yakaita uye nemamwire ainosisire kuita uye nemamwire ainosisirwa kuita kune uyo unenge eida kuitenga kweshe kuri kuitira kuti munhu amwe apore ngekukasira.

Vanorwara mukati mwezvibhedhlera vanopuwa nemishonga inoite kuti ipinde ngemukati mwetsinga dzavo ngekuti vona pachavo vanenge vasisina mitombo yakakwana saka inobairwa mukati mwetsinga kuti ikasike kushanda.

Kudai nenguwa imweni zvinenge zvakabanaka kuti antu atenge nemitombo inenge yeibekwa muzvibhohleya antu eyidaroko kufafaidzira. Nemumamizimwo kuitire nhunga asarumwa, antu orodaroko echitopona zvakanaka.

Mukati mwezvibhehlera mune zvakawanda zvinoshandiswa, nenaiti dzirimwo nezvibhohlera zvinenge zvine mutombo zvirimwozve. Zvese zvotorwa izvi zveibairwe muntu mukati mwenyama yake kuti apore ngekukasira.

Anditisu peshe peshe wanyapinda mizvitoro zvemitombozvo unondoona mitombo inenge irimwo irimuzvibhokisi yakanyorwa nekuwanda kwayo yakanyorwa nemamwire akona anosisire kuti muntu uite woroti ukamateedzera nekupona kwakona akunonoki.

Dai mari yaindotonherwa antu aimbozofa ere kwaiye kundoti warwara worumba kuchibhedhleya woguma wotenge mutombo yake inenge iri muchibhodhleya yakanaka ngekuti ngemamwire akhona zvinenge zvakaronzwa zveshe zvinenge zviripo saka apana unombozvishaisha.

Vanodaroko vana vemazuwa ano kuti avachadi mitombo yatakakura teimwa vode mapirizi anenge ari nemuzvibhokisi tikati azvina ndaa chetinoda ngechekuti mamwa mapiriziko zvitendazvo zvemunozwa zvipore.

Tinobonga ngekuti mukati mwezvitoro zvinotengeswe mitombo inenge irimwo yakasiyanasiyana yorooyonoyrwa nemabizo ayo nenguwa yeinotora waimwa yeinenge yeishanda kubeni vanozviteedzera zvinenge zveishanda maningi.

Tinobonga zvedu vakanasire mitombo yechiyungu ngekuti vana vedu votoobara mazuwa ano ndoyovopere kuda inenge iri yezvirunguyo veizodarokwo kutenge muzvitoromwo veimwa tikati azvina ndaa ngekuti chatinoda kuti mupone.

Kune vanege veiteedzera mitombo ineyi unotozoona kuti nemakanda awo anenge akambanaka, vanenge vane mare dzavo veitenga veichidzora makanda avowo aambobudi nemapundu , zvinenge zvakabaati hweee.

Vantu vanenge vane matambudziko ekurwara kwendhlondo vanotorwa ngevanozvizya vakazvifundira veigadzikwa nayo pashi angaa majaha nemhandara veipuwa nemazwi ekunyaradza kuitirekuti vasarambe veirwadziwa mukati mwepfungwa dzawo.

Hakuchina nemuganga kwedu uno uchisina chibhedhlera, zvekuti kudai mwiri wanyapanda, vanakadzi vanoenda nevana vavo, voguma veirapiwa mukati mezvibhedhleramo votozobvemo vapora, mwana weshe ozvitambira.

Vanarume vonyaradzana ngenguwa inorware umweni ngendxondo echifunga maningi, einyaradzana kuti arekere kufunga ngekuti kona kufunga kunoite kuti zvitenda zvawakanda zvisimuke kukonzere rufu mukati mwevanhu.

Tinobonga ngekuti akuchina nenharaunda isisina nemvura yekumwa. Kubeni kunge tinoziya kuti yona mvura pachayo ndiyo ine hupenyu hwakanaka. Kudai weinyabuda mukati mwechimbuzi unosisire kuti ushambe nyara nekuone mvura yakachena.

Vana vadori dori vodakadzwa vari kuzvikora kwevanofunda vamweni veichaya nengoma vamweni veiridza nehosho vamweni veiembere nenyara dzawo vamweni veiyeya zviri kuite vamwe zveshe kuri kuitire kuti vafunde vada..

Kubeni kudhayako vana vadoko vaindokura vasikadondedzerwi nemitombo. Hino mazuva ano tinozvibonga ngekuti vakati garei-garei voende kuzvibhedhlera vooguma veidondedzerwa nemitombo inoite kuti vakure vasingarwari-rwari mukati mwenyama dzavo.

Anditi vantu vaigara veidaidzirwa kuti ngavauye kumudhibano mukuru. Unodhibanisa nyika dzeshe kuitira kuti varonzerwe ngezveutano. Neveutano vakona vazoguma vanodaroko veizvireketa kuti vantu vareke kufa vaka...

Vanamai, vanakadzi nevana vadoko veshe voende kuzvibhedhlera korapiwe zvitenda zvavo veigumeyo veirapiwe ngevanozvikona vakazvifundira veipuwa ngemibhedhu yekuti vawate ngenguva yavanenge veirapiwa vozobuda vapona.

Nekufa kwakona mazuwaano kwaabachitodzakira ngekuti vanthu veshe vanorumba veiende mukati mwezvibhedhlera ngenguwa inorwara mwiri kana vana vavo vasvikemwo vona vanenge vakafunda ngezvazvo vanonyase kuzviziya voro voringira vana vaya veivadetsera zvakanaka.

Vanarume nevanakadzi voramba veidxoke zvidxoko zvakafanana veidetsere vantu veionesana kuti vadetsere vantu, dai ngekupona kwawo varimukati mwemahofisi avo kuti ngenguwa yavanobuda voronze chimwe.

Mukati mwezvibhedhlera mwo unozoona ngenguwa imweni ana kudai eipande mwiri zviya munenge mune antu anenge eiadetsera nekurya kuti varye vakAsike kugwinya mwiri dzawodzo vapone nezvitendazvo zvinenge zveianesa vakasike kupo.

Zvona azvichina nekuti Kwai muzera uri, muhlobo uri veshe majaha nemhandara vanga a vechidoko voramba veironzerwa voroozodarokwo veizosimira nekuvhara pamuromo pavo kuitira nezibesha mushando rino rinohamba risazovabata.

Vana vadodori voendeswe kunezvinotambiva voguma veikwira veidzaka veidakara varimwo. Ngenguva yavanobvemwo nemakodo avo anenge akagwinya navo mumwiri mwavo vanenge veidakara hutano hwonaka.

Mazuva ano vantu vanoramba veingo ronzerwa ngezveutano antu veihamba nevana vadoko kuti anosisira kuti ayayuyiwe asikana ayayayiwe ngezvavanenge veichema veyida zvinosise kuyayayiwa mumuganga.

Vana vedu mazuwa ano voroovozvida peya zvekuende kuzvikora yo ngekuti kudai vangagumeyo kunenge kune nemudzuwe wekutambisa unoona veindokwira nemudengamwo veidzuwerera vamweni veidzaka veidini voona kuti vana vodakara ndizvo.

Vanorwara vasingakoni kuhamba kana kuzvidetsera vega voendeswa kuzvibhedhlera veigumeyo voonekwa ngevakafundira mushando wekutamba nawo kuti vaaraidzike mukati memwisoro yavo uye kuti vakasire kupora .

Zvakandonaka nguwa yeshe kuti munthu, vantu vaziye mabasa avo kuitire kuti kudai vonyamashanda vanomashanda ngemwoyo weshe kudai ngeavo vanoshande muzvibhedhlera mabasa avo akhona avanenge veinasa kuita zveibaabuda vantu veirapwa veipora.

Vakafundira mishando yavo yekurapa mukati muzvibhedhelra murape vantu vakasiyana siyana kudai ngekubviswa kwemazino kuitira kuti vanthu vapore mukati mwekupandwa ngezino veibvisa nehonye dzinopandise zino.

Handitisu kune vanozvikona vanenge vakafundira zvemushando yakona. Ngenguva inopinda mutenda muchipataramwo havazvityi ngekuti venenge veizvikona nekubaya nayitidzo veitora ngengaziyo kuti iendeswe kooningirwa kuti inenyi mukatimwo.

Zvinondogara zveironzwa kuti mishando yakawanda mazuvano inode kuti anhu afunde. Ngekuti ukaona anenge akaifundirawo kudai ngeanarume, anenge eibaiikona, oorozohloya antu ngemadziso anenge eipanda, veitozobvemwo vadetsereka voopona.

Vakafundire mabasa awo eutano voramba veihamba veironzere vantu zvakanakire utano. Vopfeka nengubo dzakhona nezvekuvhare miro dzavo kuti ngenguva yevanosvika mumizi dzevanhu vasabatire zvitenda zvemo asi kuti varonzere vantu zvakanaka.

Zvona zviro zvabakai naka kuti vantu veifunda zviya vadzidzire ne mishando yakona vanase kuiziya kuitira kuti ngenguva inouya vantu veida kurapwa vanenge veibai rapa vantu zviro zva vonoziya ne midziyo yakona inenge irimo vanenge veikona kuishandisa.

Varume vofunda ngezvehutano maningi, kuitire kuti vadetsere vantu vakawanda mukati menharawunda, dzevanogara nenyika yeshe idetsereke. Vopfeka nemasutu akanaka voyema nepazvibandera zvinonyorwe mishando yawo.

Kuona vanenge vakafunda mishando yakona vanobanase kuiziya zvekuti ngenguva yeunopinda nemuzvibhedhlera mwawo unobadetsereka zvinokombe kuti uri kufundiswa ngemuntu uri kubatsirwa ngemuntu unonase kuziya zveanoita.

Vanakadzi voite mabasa echidhokodheya veirape vantu vanenge vauya mukati mwezvibhedhlera korapiwa, vainase kuziya nemushando wakhona. Vanodarokwo veitora ngengazi kuti iende koningirwa kuti chingaa chii.

Kubeni vona vanenge vakaenda kuzvikora vano koofundire mabasa avo vonyapetuka vakashanda nemuzvibhehlera unotoone kuti antu einyapindemwo koorapwe naana mai neana adoko, anobaarapwe zvakanaka eikasire nekupora kwacho.

Handiti vanodaropisu vakaziye basa rakhonaro vakarifundira kuti ngenguva yamunopinda muzvibhedhleramwo voromuvhunza nezvamunozwa vapedzezvo veitora nemichini yavoyo veivheneka nemukati mwenzee kuda kunasa kuzwa kuti zviri kushatira pari kuti vanase kurapa kwakhona.

Vamozvironza vana vedu vano kuti hetinofundazve takura tinode kushanda muzvibhehlera tinoda kuzoziya nemabasa akona kuti kunyai vouya vantu vanenge veida kurapwa nemundani mwavomwo tinenge teizonase kuziya kuti tovaite mashandirenyi kuti vapore.

Vantu vaindofunga peyana kudhaya vakagara veiti kuchikoro kunoendwa ngeana adoko ega akuendwi ngeantu akuru, kubeni kunoendwe ngeantu akuru anoende kofunda kuti vazokona nekuite mishando vanase kuzoiziya nezveinenge yeida vorozodxoka nehembe dzacho dzakafita.

Vano nasa ku zviziya ngezve utano vano ramba vei daroko vei unganidza mbandara ne majaha ana kadzi ne ana rume vei ronzerwa kudai nge utano nge zvawaka nakira vona vori vozo yayiya kuti vei bvepo vazo ende ko zvishandisa.

Zvabareruka mazuwano ngekuti vanodarokwo vana kudai vanyari kuzvikorayo vanhu vemuzvibhehlera vakazvifunda madhokodheya vanouyeyo veiguma veihloya vana veiningira kuti avana zvavanozwa ere mungaa mukati mwemadziso awo kana mukati mwemukanwa.

Ndau ngendau inodaroko inenge ine zvibhedhlera nezvitoro zvayo zvinotengeswa mitombo Saka vantu vanodaroko vechichirumba veigumayo veitenga mitombo yakasiyana-siyana antu oguma kumbatsoyo orapika eipona.

Zvitoro zvinotengesa mishonga zvinowanda, kuyitire kuti vantu vasvika vatenge mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo yakhona inenge irimo mukati inosiyana-siyana, zveyienderana nezvitenda zvinozwa vantu ,kuyitira kuti muntu weshe apone.

Zvimweni zvitoro zvinotengese mitombo kunyari kanyi uno, unondoona zvakabekwa mitomboyo yakandosiyana-siyana nemazina ayo ngemishando yayo. Vantu oro votozorumba veiende kotenga vanonge vatotengavo veishandisa mitombo yo vei......

Zvitoro zvinotengese mitombo zvoise zvakawanda nemafuta ekudzora oonekwa mukatimwosipo dzekushamba ndidzo zveshe emitombo yakona inenge iri muzvibhedhleya nemuzvidumbu zveshe zvooneka mukati mwezvitoromwo kuti anthu adetsereke .

Kweshe-kweshe kunyaari kanyi uno nezvitoro zvinotengeswe mitombo zvaauno zvekuti unoona mitombo mihlobo nemihlobo zvechisiyana ngezvitenda inenge irimwo vantu veirumba veiende kootenga veiuya, veimwa veipora.

Ntharaunda ngentharaunda dzinodaroko ngezvitoro zvinotengesa mitombo mumweni makona mukati mwezvitoro munenge mune nemafiriji anoite kuti mitombo igare mukatimwo irambe yeitondorera kuti nenguwa yeinodiwa ibudiswe yakanaka.

Zviro zvakona mazuwano zvabanaka nekuti inyari mitombo yoo unoiona uzvibhedhlera mworoyiona muzvitoro . Inenge ibarimwo yekuti chero chitenda chaunenge wazwa chonacho ukasvika une mari yako unoguma weitenga, poundoushandisa mutombo uyu nekupora kunokasika.

Zvibhedhlera zvino nezvitoro zvinotengese mitombo, zvimweni zvakhona azvitengesi mitombo pi yega, zvinotengesa nemabota akhona ekuti vanorwarawo vanorambe vechitenga nevasikarwari vanenge kuti varambe vane utano hwakanaka.

Zvitoro zvinotengese mishonga zvonyore zvibandera mundau dzakasiyana siyana kuitire kuti vantu pavanenge veihamba, vaerenge vaziye kuti umu mune mitombo inotengeswa, ngenguva inozopande mwiri yavo vantu varumbe kotengemwo.

Anditi unoti ukahamba su woda kudai pane zvitoro zvemitombo, ukadai pane chitoro chemitombo, totozvibonga ngekuti wapindamwo unoona mitombo yeshe irimwo zvekuti kudai weinyapandwa ngechinokupanda, ukatenga, ukamwa nekupora kwakona kunokasira.

Aichanesi mutombo kune ane marw dzawo ngenguwa yekuti mwiri inenge yapanda ngekuti yadzara mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo kundodarokwo muntu worumba woguma woreketa cheunozwacho wopuwa mutombo unoenderana newe woguma womwa.

Mitombo yese mazuwa ano yadzara muzvitoro zvinotengese mitombo zvekuti antu apana nouchasisire kufa tinondosise kuti waone muiri wapanda worumba woguma worekete chaunozwa cho weipuwa mutombo wakhona, wasvike kumbatsoyo womwa wopona.

Mitombo yosiyana-siyana ngemazina ayo, imweni yoonekwa muzvibhodhleya ,imweni muzvibhokisi, kweshe kuri kuitira kuti munthu ngenguwa yeunoida, utenge uye ngekuwanda kwayo, utenge yeunokona kutenga kuti munthu apore ngekukasira.

Tinobonga ngekuti ndau dzeshe dzanazvo zvitoro zvinotengesa mitombo yekuti antu kudai manyarwara munorumba ,pangaa pakati pousuku mwoguma mwotodododza mwotopuwe mutombo yeshe yemunoda mwotopetuke nayo kanyi antu atenda otorapwa eipora.

Mukati mwezvitoro munotengese mitombo munonge mune nevantu vakona vanotengese mitombo ino nekuinasira, otoona kuti zvinenge zvakabanaka. Ngekuti mitombo yakona yamunenge mweipuva mitombo inoporesa kwemene vantu veitopora zvakanaka.

Mutombo yoonekwa mukati mwezvitoro zvakasiyana siyana, imweni mukati mwezvi bhedlera, uye mwoite mutombo yakasiyana siyana inorape zvitenda zvakawanda. Mwoita nemafiriji anobekwa mitombo kuti igare yakanaka.

Ndau ngendau yodaroko yeiisa zvitoro nezvibhedhlera zvinotengeswe mitombo. Kuti kudai vanyazwa mwiri vako vapanda zviya ukarumba ukaende kotenga. Haunesekiba unokasike kupora nekugwinya mwiri vatonaka.

Hapachina nendaraunda yaunohamba ukasaona zvibhedhlera zvinotengesa mitombo nezvitoro zvakona kubeni zvona zvoronaka ngekuti wapindemwo weunyazwa chaunozwa uno yiwonemwo mutombo wotodetsereka.

Zvimweni zvitoro zvinotengese mitombo, zvinochizosiyana, zvimweni zvinenge zvineyakawanda zvimweni zvine mishomani, khubeni chinonga cheidiwa mgechekuti unenge urimo wakhona ukautenga ukaumwa unoporese muntu ere ngekuti kupona ngekunodiwa.

Unondoti ukati hambei apapo wodhibane nezvitoro zvinotengese mitombo woti ukapindemwo unoone mutombo kaindi nekaindi zvinenge zvirimwo nemabizo ayo, nemari dzakona nezveinorapa nemamwirwe akona kweshe kuri kuti antu apore ngekukasira.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvoonekwa peshe-peshe kuitire kuti kudai wechinyarwara uchinyaenda kwaunoenda ukandochiona unorumba weiguma weitenge mitombo yako wotodetsereka ngenguwa dokodoko womwa wopora.

Zvibhedhlera zvotengese mutombo yakadiyana siyana nezvitoro kuitire kuti vantu veshe vanenge veirwara ngezvirwere zvakasiyana siyana vaone mapirizi nemitombo inoenderana navo kuti vamwe vapore.

Tinotozvibonga hedu kuti akuchina nekusisina zvitoro zvinotengese mutombo yoro chizoita nekusiyana mutombo yakho a irimwo muzvitoromwo zvekuti dai wanyapishe miri wanyazwa panopanda chero ngenguwa ukarumba kuenda kweiri mutomboyo munotenga mweipo.

Vantu vakawanda voramba veidaidzirwa kumidhibano veironzerwa ngezvehutano nguwa dzeshe vona vanenge veironza ngezvehutano veitenga ngengubo dzakona dzakafanana dzinokombidza kuti ndivo vari kuzviita nemazina awo anenge akanyorwa zve.

Vanthu vakawanda vohamba mukati mwezvikora veironzere vana kudai ngezvekupona kwavo mukati mwendaramo dzavo kuti vasabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana kuti varambe veizviziye kuti hutano hwavo hwakakosha.

Vanoramba veihamba nemuntaraunda kunyaze ntaraunda dzekwedu unoyu veironza ngezveutano woro vodaroko vaisa nevanakadzi vakapfeka nengubo dzavo dzinenge dzakanaka veifundisa antu vanorwara vantu veyizotobva vadetsereka ...

Anditi vona veitano voo vanorambe veindohamba veidaroko veifundisa antu kudai nemagariro awo kudai ngemwiri dzavo ngeutano hwavo vantu varambe vakazviziya vakadzingwarira kuitira kuti kudai nematenda ouya vaziye marapiro azvo .

Ntaraunda nentaraunda dzinogara dzeiguma antu eutano anenge eipa ana zvikhafu zvekuti varye. Anamai eshe ane ana pamaoko anozi auye eipuwa, oroochirya zvinenge zvine utano kuti neutano hwavo hukure hwa...

Vantu vakawanda vanongana vachidaidzirwa kuti vaite mudhibano wekurinzerwa ngezveutano veshe vana rume vevana kadzi majaha nemhandara nehwana hudodori hunooendawo kumudhibano kuti veshe vazwe ngezveuta.

Nenguva imweni unodaroko woroona madzimai, anakadzi anarume eshe amweni akona akafuka nemachira nemazambiya veiyaeya zvinenge zveironzwa vakagare pamudhibano. Zvinenge zveironzwa maererano ngeutano anhu oorofunda zvaka...

Vona veutano havarembi kuramba vereketa ndizvo kuvantu kuti vantu vakure veizviziva vanodaroko ngemabhuku akhona ekuerenga vanopera kuhina vashe. Vantu veiverenga anenge eironza ndizvo zveutano kuti antu akure akagwinya.

Vanohamba vona vantu veutano veizvironza vorovoita nekuzvidaidzira ngemichini yakona kuti zvisvike kuretu vorovoita nekuzojaivhepo kuti vantu vanase kuzvizwa vadakare ndizvo vona vanenge veizviswa veidetsereka.

Vona veutano vanoramba veironzera vantu kudai wanyaenda kuzvibhedhlera woguma vanoronzerwa antu kunyanya ona akadzai mukati mwezvibereko zvawozvo kuti vaziye kuti zvinenge zvakamboita mugarirei uye zvinosisire kuti zvizwinyi kuti anhu arambe.

Vaidarokwo vantu veiutano veiunganidza vantu veshe avaketi ana sekuru ana mbuya majaha mpantara ana kadzi anarume vantu veiunganidzwa veironzerwa ngezveutano kuti ngepavari veshe vange veiziye kuti zvakanakirei kuti tinge tine utano.

Vantu vanogara vakadaidzirwa kumishonhano kwekuti varonzerwe nezvehutano hino kudhayako vaimbotamba asi zvinezvi tinobonga nekuti zvadaidzwa zviya vantu vorumba veiuya vosvika voronzerwa nehutano hwawo votodetsereka.

Vanogara wakadaidzirwe kumishongano veironzerwa ngezve utano ,kune vanenge veizvironza vakona vanenge vakabazotihwe angaa majaha ne mhandara vakapfeka nengubo dzakona dzinenge dzakafanana zvorootodakadza peya nenguwa yavanozvironzayo.

Vana mai voramba veikurudzirwa kuti vashambe maoko nguwa dzeshe kuitire kuti vagare vakachena ngemvura inoerera inobve mukati mwezvidumbu uye inenge iine sipo kuitire kuti nyara dzisasara dzakasvipa.

Vanhu veutano vanoramba veironzere vanhu kudai ngeutano hwakanaka. Vanamai, nanababa ,vasikana nevakomana veshe vanounganidzwa veironzerwa kuti utano hwakanakirei mukati mwendaramo.

Vantu vakanyadaidzirwa zviya kudai ndivana sabhuku kuti uyai kumudhibano. Kune antu eutano anode kureta memwi vanoyaiya vantu, oro vodaroko veutano veizireketa veshe vaisa neanakadzi veironza ngezveutano vantu veida.

Vanohamba veironzere vanhu ngezveutano, voramba veizviita peshe-peshe, nemunoshande vanhu, vopinda veironzere vanhu nezveutano, vakadxoka nengxubo dzakhona, vakanyorwa nemazita avo, kuti vanhu vavaziye kuti vari kuita ngezvei munharaunda.

Navo vanoramba veihamba veyironzera vantu kudai ngezveutano havarembi vorozodxoka nehembe dzakona dzinodai dzakanyorwa nabizo ekwa vanobva nezvimabhuku zvakona zvavanoshandisa veichironzere vantu mundaraunda vantu veizwisisa veipona.

Avarembi zvavo navo vemuzvibhehera kuramba veizvironzera vantu , voro vodaroko nemuchini yavo mwavanenge veizvinyora zvavanenge veironzazvo nemwavanenge veizvitsvaka zvavanenge veironzazvo kuti vanase kuronzera vanhu zvakadzara zvavanoziya.

Vanasikana vodakara maningi ngenguva yevanopuwa mapedzi ekuti vanamire kudzasi kwavo nenguva yevanoenda kumwedzi veshe nezvibhurugwa zvekupfeka vapfeke veshe vodakara veivonga kunevantu vavapa.

Vanoda kuramba veironzerwa majaha nemhandara maererano ngokukura kwawo nezvavanosisire kuti vaite. Vorovozotoonana veikura vorovohamba kudai nemunjiramwo veidakara kuronze kuti mwiri dzawodzo dzinenge dzakabagwinya nezvekuita vanoziziya.

Vona vano fundisa vantu nge zveku kurakwo vanochi daroko vechi erenga nema bhuku akona vei ningira ne mukati me muchini vori vo ronzera majaha ne mhandara zvino sisire kuti zviititwe kuti varambe vakaita vantu kwavo.

Voramba vechifundiswa majaha nemhandara kudai nekukura kuti vanosisira kuita ngekenyi nekuti amweni akona unoona nemajahawo openda nemiromo kuita kungeti asikana kubeni zvinenge zvichida kufundiswa.

Vana vakawanda vorye zvakawanda zvinonaka zvinoite kuti utano hwavo hug are hwakagwinya nyimo nesadza nemango zvobikirwe vana veipuwa kuti varye vasarwara rwara mukati mekupona mavo vakure vakagwinya .

Vanodarokwo veikura majaha nemhandara, vorodanana veironga ngezve muzi yavo, veironga nezvekuti kana takura tazogangisana tobara ana edu tozodini kubeni zvona zvinenge zvakanaka ngekuti nemazera akhona anenge aguma.

Navo anamai kumakanyiyo anenge abara hwana hwavo anodaroko eiitamba nahwo. Eihusimudza mudenga eidakara einyamwa nemazamuvo. Kuitire kuti hugare hwakaguta oro vokura hune utano hwakanaka.

Ana kadzi neana sikana naana adoko veshe voite zvekusona ngehembe kuitire kuti vadetsereke mukati mwekukura veisona nazvo izvo zvavanoda kuzodetsereka ndizvo ngenguwa yekuteera kwawo.

Anakadzi anenge asvika pamuzera wekuti ode kuganga anodaroko echizvinyora nemwiri yavoyo kuitire kuti nemajaha aone vorobeka nezvigolagolana munzeye kuitira kuti nevanohamba vaone kuti mukadzi uyu wasvika kude koganga.

Denda reshuramatongo rondoramba reinyorwa mwukati mwezvibhedhlera peshe-peshe nemuzvibandera kuitire kuti vantu vagare veizviziya kuti hachisi chirwere chakanaka kuti chibate mukati mwenyama dzevantu.

Mazuva ano zvabaanaka hazvo ngekuti hakuchina zvokuti kwahi wakazotsvodza akagara kumbatsoyo. Vantu veshe vorumba veiende kuzvibhedhlera. Vanyaari nemimba voogumeyo veiringirwa mimba dzavodzo neaisa avo veioneka kuti hino mwananyi mukatimwo.

Navo vana vadoko voramba veindopuwa zvikafu veironzerwa zvokuita kuti varye kuitira kuti mwiri yavo ikure yakanaka isina kwashi uye isingapandi pandit. Hino unozoona kuti vana ndozvavanoda kuramba veipuwa

Vanodaroko vana mai vaona kuti chimwana chapanda mwiri chiriyo kanyiyo, oro vorumba kwenda nacho kuchibhedhlera vaguma nekuzvibhedhlerayo vanoturikwa nemadhiripi akona. Yekuitire kuti mvura ipinde yakawanda nemutombo mukati mwemwana akasire kupora.

Majaha nemhandara anamai nana baba veshe vanoramba veirumba veiende kuzvibhedhlera voningirwa ngeutano hwavoho nevana vavovo kuti zveshe zvevanorya nemuitire wavovo varikukure zvakanaka ere mukati mwenyama dzavodzo

Vaineseka kudhaya kudai ngezvimweni zvitenda zvekuti vanhu vaiti vazviita vorooti hino tinodini vanhu veipere kufa asi ngekuti mazuwa ano zvaayo nezvinohloya zvirwere zvo vantu vohloyiwa veirapiwa ngekukasika.

Majaha nembandara voramba veifundisa kudai nemakuruiro awo navo vodakara veiramba Kumbatso ngekuti vanenge varonserwa zvinoenderana nekukura kwazvo mundaramo.

Anodaroko muzvibhedhleramwo madhokodheya veibata nemichini yakona veiibeke munzee dzavodzo voorooyaiya nezvitenda zvevantu zvinenge zveivapanda. Ngenguwa yavanobvisa venenge vootoziya kuti chinopanda chiri ngepakati votochira...

Vanodaroko nevano fundise antu ngekuti mwiri yavo igare yakagwunya voita ngemi chini yakona yavanoshandisa kuti ngenguwa yamunenge mwei rumba rumba munosisire kuti mubate izvi kuti makodo agare akagwinya nemwi mugarse makagwinya.

Nedzimweni ndau vorovoodarokwo vanoite nezvemitambo yekuti mwiri yavo igwinye ino. Voro voonasira nemwekuti vanozviitira mukati nemichina yavanounganidzamwo nevanozviita vanarume vorovoozvita veitambe kugwinyisa nyama dzavo.

Vantu vanoita zvekurumba vanoitire kuti makodo avo agare akagwinya. Mukugwinya kwemakodo munoitawo kuti nezvitenda zvakawanda zvisavabata. Vanoite kuti vagare vakagwinya mwiiri dzavo, vasaramba veirwara-rwara.

Nezvekurya nenguwa yekuti munenge mweirumba rumba mweide kuti mwiri igare yakagwinya zvinoramba zveironzwa nekuramba zveipuwa vantu zvavanosisira kuti varye angadai ngemabananawo kana mararanje nemaepura zveshe zvinoite kuti mwiri ikure yakagwinya.

Vaiita ngezvekugwinyisa kwemwiri vopinda nemukati mezvibhedhlera munenge mune michini yakhona yevanoshandisa kuti vantu vanyapindemo eide kugwinya makodo mugwinyiswemo, mweitenga nemitombo yakhona kuitire kuti vantu vagare vakagwinya.

Ngenguva imweni unoona navo vanoita zvekuti makodo agare akagwinya. Kuti nemwano zviitire munonga mwakabati hwee oro vozopfeka nengubo dzakona. Dzekuti vanonase kugara pashi veidaroko kukweya nemakumbo avo kuti akure akagwinya.

Vantu vanoite zvekugwinyisa makodo voramba veinasira michini yakona veienda kunenge kune michini yakawanda koite kuti makodo awo nemwiri dzavo dzirambe dzakagwina kuitira pavanode kuita mishando yavo.

Zvibhedhera zvakawanda mazuwa ano zvinobika nemichini yekuti ngenguwa inenge yeirapwe munthu chitenda chake zvinenge zveioneka anthu eitorwa eihloiwa dai dzinyari tsinga dzemwiridzo dzinenge dzeivhenekwa dzeshe nemakodo emukati zveibuda pachena.

Vese vanozvi ronza kuti kudai kuri kuti antu eyipera kufunda meshe zviya muntu wega wega aizokona kuti anyadai apinda nge mu zvibhedhlera mwo azokone ku yaya ngezvinenge zvei rodzwa pa chi tivhi cho zvei tokonywa tokonywa pa muchini we mazuvano anto eizo ningira ne wachi.

Kubeni kudhayakwo kwainga kusina zvekuti antu kudai meinyafunda zviya munenge meibaya muchini yekushandisa. Hino mazuvana vanakadzi anarume veshe vanenge veifunda nemichini yakona veyitokonya tokonya kuti zviro zvihambe.

Zvakawanda zvinoshandiswa mukati mezvibhedhlera kuitire kuti vanhu vawone kubetsereka mabhuku ekunyorere zvitenda zvevantu magirazi ekupfeka kuti vantu vawone nemabhiri akona ekunyora nemafoni zveshe zvinowonekemo.

Mitombo yekudhaya inosimwa peshe peshe munyari mukati mwemuzi, kuseri kwemhatso kuitire kuti igare iripo yeidiridzirwa ngenguwa yainodiwa itorwe vantu vamwe vapone ngekukasira.

Ngendau dzimweni unoti ukahamba pamweni woti washango aunenge weiningira peshe peshe kubeni yona mitombo inotibatsira antu chinenge cheidiwa ndechekuti antu azoiziva nekuronzerwa nguwa dzese.

Vanogara veyizvironza kuti mwona mukati mwemashango ndimwo mwakazare mitombo wore uno wozviti ndeemitombo yega yega inorapa chinenge cheyida kuchizoziva kuti mitombo iyi inorapei nemazine ayo kuti zvitenda zvakona zvipere.

Zvinondoramba zvechironzwa kuti musandoti maona mwoti eshe mashango aana chaanoshanda imweni yakona ndiyo mitombo inenge yakabatihwe inoite kuti vantu vakanyagara vakaitora vakaitsenga kana kuimwa avanonoki nekupora kudai vanyari nezvitenda zvakadini.

Zvona zvinorambe zveironzwa kuti musateme mbiti, itai kuti pamunogarepo mugare ngembiti ngekuti mbitiyo ndiyo mitombo inodiwa kuti ngenguwa inorware vantu, vantu vamwe, varapwe , vapore ngekukasika. Saka vantu vozviziya mazuwano voingwarira.

Handiti vaizvironzasu vantu veidarokwo vechiti mashango emunongwarira tikati mitombo. Nguwa ngenguwa anhu anondodaroko tinode mitombo antu orobvita mitomboyo vantu veitomwa veitopona apana neucharwara antu eigwinya eiende mberi.

Mitombo yakasiyana siyana ngemabizo ayo imweni inobara ngemaruwa akatsvuka yoroti maruwa acho eshe anorapa mashakani anorapa nzinde dzinorapa zveshe zvinenga zviri apapo.

Apana neuchatema muti mazuwa ano ngekuti muntu weshe paari wozviziya kuti muti ndiyo mutombo chootoita ngechekuti muntu auwona otoungwarira maningi nekunase kuudiridzira kuti urambe wakapona kuitira kuti ngenguwa yaanorwara arapike.

Kundoti hambei apa kwedu uno kungosangana nemitombo yega yega. Hino tinobonga ngekuti vantu voiziya mitombo ino vorochitoingwarira apana neuchade kutema mitombo munhu weshe unoziya kuti hupenyu huripo pamutombopo.

Tinobonga hedu kuti vantu vozviziya kuti peshe peshe tinosisire kuti tisime mitombo ingadai ngebhinzi dzeimera dzimweni dzakona ukadziningira aungaziyi kuti mitombo kubeni mitombo yakanaka inoite kuti antu akure akagwinya.

Zvakandonaka antu kuti takagara zviya tigare teiziya kuti patakagarepo panemitombo saka nekudaro mitombo iyoyo inenge yeide kungwarirwa yeinase kudiridzirwa kuti igare yakasvipira kuitira kuti ngenguwa yatinoida tishandise.

Mitombo yechibhoyi yosiyana siyana ngemukhaindi yayo imweni yakhona nzinde dzayo ngedzinorapa imweni yakhona maruwa ndoanorapa imweni mashakani ngeanorapa imweni mapande ndoanorapa.

Vantu vaiti vei hamba zviya voti anhu vano ngwaririrei makwasha ano kubeni imweni akona inenge iri mutombo asi ngekuti munenge musinga zii mazina ayo nezve inoshanda asi antu azozvi ronzerwa vano zoto ona kuti aa yakabai naka mitombo ino kui ngwarira.

Mitombo yechibhoyi yakasiyana-siyana yoite mishando yakasiyana kurape zvitenda zvakawanda mukati mwevantu. Nezvinenge zveirapa zvacho zvinenge zvakasiyana. Amweni mashakani ngeanorapa, imweni nzinde ngedzinorapa amweni maruva ngeano...

Vantu vaivhunza veidaroko kuti kwemunogareyo tikati kwetinogara uno kwakanaka nekuti kune mitombo. Ngekuti kudai mwiiri yedu ino yanyapanda, tanyaazwa kunga nemundani mwedu munotsuna tinondokuma teitsenga teimwa, teitodaroko teipona.

Dzaironzwa miti dzemutombo ngeakuru edu teikura asi kuti taifunge kuti anonyepa kubeni zvinezvi torootozviziya kuti ah miti iya yakakosha inode kuti taiona zviya tiingwarire nekuti ndiyo inotiponesa.

Zvinorambe zveironzwa kuti hemunogara zvino musangotema tema mbiti ngekuti mbiti yakawanda yamunoona mitombo inoite kuti ngenguwa yatinorwara tikaitora tikaimwa kana kuikuya kuya inotidetsera maningi.

Mitombo yoramba yeinasirwa yeibekwa nemukati mwezvibhodhleya, yeisiyana ngemishando yayo, yeipuwa nezvipimo zvekuti kudai unenge einyazvida akazvitenga aziye kuti unoite mamwirei uye zvinorape chitenda chipi.

Mitombo yechibhoyi inosiyana siyana ngemukaindi yayo imweni mashakani ayo anorapa maningi, imweni inorapa ngemapande imweni inorapa nemudzi imweni ana akona anobarwa anorapa kubeni yeshe inenge iri mitombo.

Mitombo yechibhoyi ino yotorwa yeibekwa nemukati nemakomichi, yeidhibaniswa ngemvura, zvodhungwa dhungwa zvirimwo zvopuwe vantu vomwa, vanenge vamwa vayani, nekupora kwakona akuzononoki chingaa chitenda chiri chinotiza.

Mitombo yodeinonasirwa yobekwe nemuzvidumbu inenge yakadhibaniswa nezvimweni kuitira kuti vantu varapike vapore zvonyorwa nemazina emitombo yakona nezveinoshanda nezvipimo zvekuti unenge atenga aziye kuti unoite mamwirei .

Mitombo yekudhaya yobetsire vantu maningi mukati mekupona mavo, tsangamidzi, matemba, bhinzi, zvakasiyana-siyana zvotwiwa muduri kuitira kuti zvikatibaniswa imomo chinobuda chaa chiro chimwe chete chinoite mutombo unorape vantu.

Mitombo yekudhaya inonasirwa yeibekwa nemuzvibhotoro yeizotorwa ngevantu veidzora vamweni veishamba nayo mukati mwemusoro kuitire kuti nebvudzi ravo reimera rikure rakagwinya rine utano.

Vanogara veizvi ronza kuti kweshe kwetiri ngati ngwarire mitombo ye mushango ngekuti yona mitomboyo ndo inoti detsera nge nguva yatinenge tichi rwara kubeni yona yori yochizoita nekuwanda hino ngatiete kuti muma mizi mwedumwo tisime imweni mitombo yakona tigare nayo.

Vantu vohamba mukati mwematundu kuhambe mumango yakareba veitsvage mitombo inorape vantu, yechibhoi vana kadzi nevana rume vobereka nemabhegi kumushana veihambe mumango kotsvage mutombo unoporesa vanhu.

Vanoitora yona mitomboyo yetinosiya voroinasira veidhibanisa nezvimweni vopedzepo voibeka nemukati mwezvibhedhleya veinasira kuti aite mafuta woroziti ukamadzora aa unoona neganda rakoro kuti setu setu.

Mitombo yosiyana siyana siyana amweni anouya ari mapirizi imweni inoiya iri mitambo iri muchibhokisi asi yeshe iri mitambo inodetsere vantu munguwa yekurwara kuitire kuti muntu weshe unenge amwa akasire kupora .

Yona mitombo inochiite ekusiyana ngemihlobo yayo yorosiyana ngendau ngendau kuti kunomera mitombo yakadini kubeni yeshe inomera yakadoroko mishando yayo inenge iri yekurape vantu kuti vapore, vagwinye ngenguwa yakanaka.

Inondoite kusiyana yona mitombo ngemazina ayo nemushandiro wayo, vamweni voroishora kubeni yona inenge bari mitombo yekuti ukatoishandisa kudai uchinyarwara unokasika nekupora kwakona hazvinonoki.

Mitombo yekudhaya ino detsera zvayo akiti wee ngekuti unozoto ona kuti vona anengeveizvi tedzera vanoi tora veizo itwa nemu maduri mwawo mwo kudai nge torongadzo vori vodaroko nge mashakani zvei dhibaniswa zvei twiwa antu eyirya.

Mashango akawanda ane mitombo yakawanda inosiyana ngemazita ayo imweni yakhona inenge iri miti amweni mashango amweni mashakani zveshe zvinorapa vantu maningi mukati mwendaramo yavo chinenge cheidikana kuti vantu varikuronzerwa vazviziye.

Vantu vanorambe veironzerwa kudayi ngemitombo yekudhaya yemushango kuti vagare veiziya zvayakanakira uye mazina ayo nemishando yayo uye nekuronzerwa kuti voiite mangwaririrei kuti igare yakasvipira ngekuti ngenguwa yavanoida vazodetsereka.

Vanogara veizvironza vasharukwa vatinawo kunoku kanyi kuti musanoti maona mbiti motema mweiti mashango ngatimuronzere kuti mashango iwawo eshe ane mishando wawo ndiyo mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana mukati mekupona.

Vanthu vakawanda vanode kufundiswa maningi kudai ngemitombo yechibhoyi yona mitikiti pachayo mitombo yakanaka inodetsera

Vaizvironza kuti musandoteme mitombo musangoti wemwaona mwoti mbuti ngatiteme, imweni yakhona inenge iri mitombo hino kubeni zvona zvinenge zveida kuti vanhu vagare veironzerwa kuti mitombo ineyi nemazita ayo nezveinoshanda vagare vakazviziya.

Anditi vantu vaisheka piyani vachiti kumakanyi unono kwakapera kuzara mashango kubeni mitombo inenge yakanaka inorapa antu zvitenda zvakasiyana hino ngenguwa vantu pavanozvironzerwa tinobonga kuti vanozviyaiya vozoto zviziya vodetsereka.

Vantu voramba vei ronzerwa nezvemitombo yeku dhaya nemishando yayo vei kombidzwa nema shakani akona ndzvino rapa peiri kuri kuitire kuti nenguwa inorwara antu asaneseka vaende kokaya vantu vamwe vega.

Ona vanondoramba veironzere vantu vanoiziya mitombo veidaroko kuti uyai timuronzere kuti yamunoona ino ayi mashangopi mitombo inotorapa nenguva yamunenge mapande mwiri endai mwobvita mweitsenga mweimwa neana enyu mupore.

Vantu voramba veironzerwa ngezvemitombo yechibhoyi, mukati mwemizi vana mai nanababa vokume mitombo veironzerana ngemishandire yayo yeipedzapo yeitwiwa kuiswe mumaturi kuti ione kukuyiwa vanhu vaone kumwa zvakanaka.

Vantu vanorambe ronzwerwa ndizvo ngezve mitombo kutingwarirayi mumakanyi menyu nemishando yachona ,beyironzerwa ngemazita zvese nezvayinoshanda. Hino vantu vozvinzwisisa mazuva ano zvoite kuti nekurwara kweantu kuite kushoma.

Mitombo inoonekwa mundau dzakasiyana-siyana yeisiyana ngemishando yayo. Yeisiyanazve ngezvinorapa peiri. Imweni mashakani ayo ndiwo anorapa. Imweni vana vakona ndoovanorapa. Imweni yeirapa nenzinde yeshe iri mitombo.

Kubeni vona vantu vanondoramba zvavo veindoronzerwe ngezvemitombo kudai ngekuishandisa kwakonekwo asi tinobonga ngekuti vozvizwisisa saka kudai ngekuitema tema avachanyanyi ngekuti voiziya mishando yayo saka vodai kuingwarira kuitire kuzopona ndiyo.

Vantu voramba veironzerwa kudai ngekunaka kwakaite mitombo mintaraunda yatinogara uye kuti antu vafu anofanira kuita mangwarirei kuti tirambe tiine mitombo inotidetsera imweni yakhona maruwa ngeanorapa imweni mashakani.

Vantu vakawanda voronzerwa ngezvemutombo wegavakava, nezvounoshanda nemashandire akhona eunoita peuri ,vantu veiusima peshe-peshe neseri kwedzimba dzavo. Vantu vosime gavakava ngekuti mutombo wakanaka kune zvakawanda.

Mashango akawanda takagara kudai zvino ane mitombo yakasiyana siyana chinenge cheizodiwa muntu kuti uziye kuti mutombo uyu ngeweyiUye unoite mushando weyi nebizo rawo zvino tinobonga kune avo vanozorba veironzera antu ngezvemutombo iyi.

Mitombo yechibhoyi ine mihlobo yakasiyana -siyana. Imweni ngeye gavakava inorape vantu zvirwere zvakasiyana -siyana mashizha akhona anorapa, muto wakhona unorapazve nenzinde dzinorapazve.

Zvona zvakanaka hazvo kuti antu andogara eironzerwa ngezvemutombo nemazino ayo nemishando yayo nekwainooneka kwakhona kuti ngwnguwa inonga yapanda mumwiri wake arimbe kutora emene ouya ozvipa otomwa kana kupe mwana wae opora.

Anditisu amweni antu aizvishora veironzerwa kuti mitombo yakanaka akhitiwe . Hino tinobonga kuti ngemajaha , ngemhandara , anamai ana baba ozviziyawo odaroko eipinde mumashango ,ohamba eironzerana ngemazina ayo nemishando yayo.

Vadaroko peya veiti makwasha atiuyiyo kanyiyo ngekuti kwakadzara makwasha kubeni yona mutombo vanenge vasati varonzerwa asi tinobonga ngekuti ngenguwa yavaronzerwa vanozozvizwisisa kuti mutombo ino yakanakirei.

Mitombo yakasiyana-siyana inoita mishando yakasiyana-siyana nezveiri inorapawo zvakasiyana. Amweni mashakani anorapa, nzinde dzinorapa nemapande anorapa. Zveshe kuri kude kuti munhu apo...

Mitombo inotorwa yeibekwa nemuzviduri, yeitwiwa kuitire kuti itswanyike tswanyike ione kuzonasirwa itwe ufu iswe muzviphepha kana muzvibhohleya vantu vatengeserwe vantu vapone ndiwo.

Vanthu vanoramba zvavo zveindoronzerwa kudai ngemitombo nemishando yayo nekweinooneka kuti akhiti woye musaite kiti murambe meipedze mare mweiende kuzvitoro garai mweiziye kuti mitombo iriyo uye inodetsera maningi.

Mumashango akawanda morambe mweioneke mitombo yakasiyana-siyana. Hino chinodiwa ngechekuti vanhu vangwarire mitombo iyi ngekuti yeshe inoshanda. Angaa mashakani acho kana kuti nzinde kana kuti maruva. Dzeshe mitombo dzinosha...

Vantu vaimbozviramba piya vaironzerwa ngezvemutombo vaiti munonyepa. Hino mazuva ano Tinobonga ngekuzwisisa nepezvinoreketwa vonasa kuyaiya vaibata nemazita ringadai ngehuku kuti mutombo wakanaka maningi ngekuti vantu vakamwa unotutsire nengazi.

Kubeni vona vanhu vanondoramba veironzerwa ngezvemitombo nguwa yeshe kuti yakanakirei nemishando yakhona nemazina ayo anoramba zvavo veizvironza asharukwa ano asi tinobonga nekuti kune vanozviyaiya zvirikubadetsera.

Mitombo inosiyana ngemazita ayo yemigamu yomera mukati mwemashango ichibatsira vantu kudai ngemashakani ayo, nzinde dzayo, muti wakona nevana vanobarwa zveshe zvorapa vantu zvitenda zvakasiyana siyana.

Peshe peshe ukahamba inoona nemitombo inenge yakaiswa mumabhodhleya yoronyorwa nemazita akona yaitemgeswa vantu vaisvika vaironzerwa ngevanakadzi kuti mitombo nemishando yayo nemare dzakona zvinenge zvaidini kuti vantu vawone.

Mitombo inomere mishango inosiyana siyana nemazino ayo inenge ichida kuti vantu vabhuirwe kuti inoite mishando wenyi uye chinorapa pairi chingaa chiini nekuti dzimweni nzinde mapande nemashakani zveshe zvinorapa.

Mitombo yosiyana Siyana imweni akona maruwa wakaningira kubeni nemitombo inorapa vantu maningi imweni yakona inorapa maruwa imweni yacho ngenzinde imweni mashakani yeshe iri mitombo inorapa zvitenda zvakawanda.

Vanoitora mitomboyo yetinoziyayo yemushango vorooidhibanisa, veikukurunga kurunga nezvakawanda veibeka nemumvura vantu vapedzapo vozotomwa kubeni voroti vamwa kudarokwo nekupora kwakhona kwokasira.

Vanotogara veizvironzerwa kuti ona anatsangamidzi ona anandimuwo ndiyo mitombo yakona inorapa yekuti mukaitora mukaidhibanisa kuiise mumvura anoupuza apane neuchazwe mukuhlani veshe votopona nemakodo avo akagwinya.

Mitombo yoonekwe mukati mwemashango akasiyanasiyana weiti ukanyahamba woone mitombo kubeni yona yeshe inenge yeirapa peiri imweni chingarapa angaa mashakani nzinde kana kuti maruwa akona zvese zviri zvekuti munhu apone.

Vantu vanoramba veironzerwa ngezvemutombo yemushango nguva ngenguva yechibhoyi kubeni vona vorotozvizwisisa nekutozoziya mazina ayo nemishando yayo kuitire kuti ngenguva inopanda mwiri vorumba veienda kotora vantu veimwa veidetsereka

Imweni mitombo inoita kungateyi mashango kubeni unenge usina kuzvironzerwa wazvo zvironzerwa ukazoiziya uno yingwarira nevantu vamweni voyi ngwarira vamweni voita noyisima kuitira kuti vorwara vatore vamwe.

Mazuvano ndiani uchada kusara kwazwi uyai kumudhibano. Antu eshe anoungana mukati mwematuntu eironzerwa ngezvemitombo yechibhoi nemashandisire einosisirwe kuti iite. Vantu votodaroko kutozodetsereka veshe vanamai nevana vavo.

Ngeriri shango reuno hamba re usinga oni mutombo chinenge cheindo diwa kuti afundiswe kuti mutombo wo uno ite shandisirwenyi uye ne bizo rakona unozwi kudini asi hino mazuva ano apana nge uchingacha zviziyi ngekuti zvino ramba zvei ronzwa.

Tinozwa vana vedu vano veiti temai miti ino tikati atitemi ngekuti ndiyo mitombo yakona inotirapa inorapa zvakawanda saka inode kuti ingwarirwe kuitira kuti nenguwa yatinozwe matenda owanda tinotora teitsenga.

Mitombo inosiyana-siyana ngemarudzi ayo. Imweni inomera nemaruwa enzanya, maruwa akhona eirapazve. Mashakani eirapa, nzinde dzeirapa, zveshe zvinenge zviri peuri ,weirapa kuri kudetsere vantu.